Umugore afise indobo muntoki. Akeneye n'igitenge c'amabara atukura n'ayera. Akenyeye n'umupira w'ubururu. Ari mu nkoko nyinshi cane . Izo nkoko hirya yaho hakaba hari uruhongore rusakajwe amahema yirabura n'imbaho.

Ingona yavuye mumazi acibibasi ija kumusenyi kwota akazuba irikumwe nimisambi n'ibikona. Imisabi imwe iraryamye iyindi irahagaze, igikona kimwe kiriko kiriraba, hirya yaho hariho ivyatsi bibenje nimisozi.

Inzu zisakajwe amabati ya kijambere zikaba ziri imbere mu mpangu. Impangu zikaba zubakishijwe amatafari ahiye. Hejuru ku mpangu hakaba hariho ivyuma. Hagati na hagati y'ivyo bipangu hakaba hariho itongo ririmwo ivyatsi bibisi ni bibenje.

Inka iri muruhongore rwubakishijwe ibiti nimbaho , iriko irarisha ubwatsi ubundi ibuhagazeho , hirya yaho hariho inzu isakajwe amategura ikaba yubakishijwe amatafari yivyondo, uruhande rumwe urasize umusenyi urundi ntirusinze .

Abantu bari mu murima w'icayi bambaye impuzu z'amabara atandukanye. Bamwe barunamye bariko barabagara, uwundi umwe nawe arahagaze afise urubaho mu ntoke, yambaye n'umupira w'inkofero.

Umugore ahageze muvyasti yipfunze igitambara c’ubururu yambaye n'umupira w'ubururu akenyeye igitenge kirimwo amabara hirya yiwe harimwo inzu n’ibiti afise n'icuma ngurukanwa bumenyi muntoki ariko aragifyonda hari ibintu ariko arabamwo.

Umugabo yicaye mu murima w'amavoka ahejeje kuyamura ayashira mubisamba vya kijambere , igisamba kimwe gisa n'icatsi kibisi , ikindi gisa n'ubururu , ikindi kiratukura , ikindi gisa n'umuhondo , hirya harakazuba kariko kararasa , n'ivyatsi bibisi .

Umugore yunamye mu murima apfunze igitambara c'ubururu mu mutwe, yambaye n'umupira w'amaboko maremare w'ubururu, akenyeye igitenge kirimwo amabara y'umuhondo n'ayikivu, hirya yiwe hariyo inzu n'ibiti vyinshi cane.

Abagabo babiri numugore umwe bariko baranikira ibigori kumahema. Umugore afise umutaka ahetse n'umwana kumugongo, uwundi mugabo afise umufuko wicatsi kibisi, hirya yaho hariho ibitoki vyinshi cane.

Umugabo w'umworozi yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura yorora inkoko n'impene. Impene ziriko zirarisha ivyatsi, inkoko nazo ziriko ziratora hirya yaho hariho uruhongore ruriho rwubakishije ibiti, n'ivyondo, n'amabati.